Kuva isoko rikuru ry'i Bujumbura risambuwe, benshi mubari bahafise ibibanza vyo kudandarizamwo baranse kwimukira mu yandi masoko, kubera bataronka ababashorera kandi n'ibibanza vyaho bizimvye. Ubu rero badandariza mu tuyira dukikuje isoko.

Umushingamateka mu vyajejwe harimwo ibidukikije ahirutse gutera kamo abo bose bikika mukiza kugira ngo bahige bice bagurishe ibikoko biba ku nkombe z'ikiyagatanganyika yuko uwuzofatwa muri ayo mabi azohanwa vy'akarorero.

Umukuru w'igihugu cu Burundi yaruguruje icese ikibanza gifise uburaro bunini cane cagenewe kwakira abana bafise ubumuga bwo mu mutwe kikaba gishobora kwakira abarenga ibihumbi bitandatu kikabitaho kika bagaburira kika baraza.

Repubulika ya demokarasiya kongo kiri mu gihugu ca mbere binini m muri afrika ico gihugu rero kigaba kigitswe n'ahantu hatandukanye harimo aho kwyimba inzahabu aho kwyimba ibintu vy'agaciro hakaba hariho nahandi abantu baba, ariko hakaba hariho nandi hanini cane ho kurima.

Muri no misi haribonekeza ibura ry'ivyamwa aho vyahora bidandarizwa kugira ubironke utegerezwa kwishikira mw'isoko aho ubisanga ku biciro bica umugongo ikiro c'imicungwe cahora kigurwa ibihumbi bibiri ubu kigurwa ibihumbi bitatu n'amajanatanu.

Umukuru w'igihugu c'ubutayyano yarahimirije abafise ibibanza n'amafaranga yo kwubaka inyubako nziza ku nkombe z'ikiya gatanganyika yuko botangura ubworozi bw'amafi, kuko amafi asohoka cane, kandi akagarukana amafaranga mva makungu.

Karorero n'umusore w'imfura muhiri wabo mu bana batanu kuva ahejeje ishure ntiyareze amaboko, ariko ariruka hejuru no hasi kugira ngo arabe ukuniyo kwiteze imbere yongera ateze imbere umuryango wiwe abatakiye kw'ishure baronke na bo akaryo n'uburyo bwo kuja yakwishure.

Ubutariyano buri mu bihugu vyambere bikora kandi bishora hanze ifumbire rya kijambere, ivyo rero bakabishobozwa nuko bafise inka nyinshi, aho umuyangihugu wese yandikiwe inka cumi ku mwaka.

Umukuru w'igisagara ca bujumbura umushinga ntahe hatungimana, yarateye akamo abagwiza tunga bose bafise ibibanza vy'ubunywero kunkombe z'ikiyaga tanganyika yuko botangura kuzitira amazi kugira ngo ingenzi ntiziyonone canke ngo ziyatemwo ibintu vyogirira nabi ibiba mu mazi.

Ntunzwe n'imana yariyiyemeje yuko atazoheba abatamya biwe, ariko azobakunda akabitaho kuva aho abavyeyi babo bitabiye imana akagerageza kubarunsa ivyo bakeneye vyose mpwimi ifungurwa umwambaro w'ishure n'ibindi.

Urwanda ruri mu bihugu vya mbere birima, vyimbura kandi bishora igiterwa c'Ikawa mu bindi bihugu. Kuva uwo mugambi utangujwe n'uwujejwe intwaro hagati mu gihugu cose, bamaze gushora amatoni arenga ibihumbi umunani.

Kuva aho Manirakiza atahukaniye agashimwe k'umuyabaga wambere waranze umwaka mu gukora mu gihugu cose ntiyareze amaboko ahubwo yarushirijeho kugwiza ibikorwa ubu afise imirimo y'icayi mu ntara zirenga zitandatu.

Ikigo citiriwe kaminuza y'imwaro n'ikigo c'akarorero catangujwe n'umushingantahe Hatungimana akaba yari afise umugambi wo guteza imbere intara kavukire yiwe kandi akaba yarabikoze neza.

Minani n'umupfasoni wiwe Kabura bavyaranye abana batanu abo bose bamaje kuja kubaka izabo abavyeyi bapanze umugambi wo kurima no korora bakaba baraguze itongo ryagutse cane Ibuhoro mu nzira umanuka werekeza igisagara ca Bujumbura.

Kuva kera igihugu c'uburundi kizwi nk'umutima wa afrika kizwi, kandi nk'igihugu c'amata n'ubuki bamwe bamwe bavuga yuko atacobura mu burundi kiretse ico utarondeye gusa.

Muruzi rusizi ruhuza ibihugu bibanyi vy'uburundi na kongo harimwo inzoka zo m'ubwoko butandukanye, zikagira n'amabara n'uburemere bitandukanye aho tuvuga zinini, izigereranye na zito isato niyo nzoka yambere mubunini kandi ifise ubumara bukaze.

Umukuru w'igihugu c'ubudagi, yarahimirije abagwizatunga bose ,bafise indoto zokubaka ubunywero ,yuko bobwubaka hafi y'ibibanza vy'iratiro, nk'ahari ibikoko nk'ahari amashamba cimeza n'ahandi.

Buramatari w'intara ya Muramvya aherutse gutera akamo abanyagihugu b'imvukira bose yuko bokwijukira gutera ibiti, bizobafasha kurinda inkukura kugira bashobore kurima ata bwoba.

Musitanteri w'intara ya gitega aherutse guhimiriza abanya gihugu b'imvukira yuko bokwijukira gutera ibiti, bizobafasha kurinda inkukura nk'isederi kugira bashobore kurima ku misozi ihanamye atabwoba.

Umukuru w'igisagara ca BUJUMBURA arahimiriza abagwizatunga bose bafise uburyo bwo kubaka ubunywero canke ibibanza vyo kuruhukiramwo, yuko bobishira hafi y'ibibanza bizwi vy'iratiro kugira ngo ingenzi zihashikire.

Karorero n'umushinganahe wiwe nzamba imana batanguye umugambi wo kworora ibitungwa bitandukanya ari vyo inka intama inkoko impene n'ubukwavu bataribaruka umwana wabo wa mbere w'imfura, ubu ibitungwa vyabo vyaragwiriye bararonkamata amagi n'inyama batarinze kuja mw'isoko.

Buramatari wa komine cibitoke aherutse guhimiriza abanyagihugu bose b'imvukira yuko bo kwirinda kurima ico giterwa kw'ikaburimbo kuko imodoka zihaca zishobora kugicako ivyo bigatuma umwimbu ugabanuka cane.

Igihugu c'uRwanda kiri mugihugu vya mbere bishora inyama y'impene ivyo bikaba biva ku mugambi umukuru w'igihugu c'uRwanda yatanguje wo korora impene ku bwinshi zikaba ari impene za kijambere aho umunyagihugu umumwe wese abafise ni miburiburi impene zitanu.

Mu ntara yabururi guri ko mine matana hariho ikigo ciza cane c'akarorero citiriwe umugenzi w'abana ico kigo catanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aho cari rgitanguranye abanyeshure amacana atanu, ubu abanyeshure bageze ku gihumbi gishaka ikibanza co kwagura uburaro.

Kuva atanguye kurima igitegwa ki kibingo inka zikunda cane umushinga ntahe ntunzwe nimana yarogororewe ubu ntabura agafaranga ku mufuko kandi abanyeshule bose arabigisha ibijyanye n'inka.

Mu ntara ya mwaro muri komine kibimba ni ho hubatswe kaminuza ya mwaro ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi ariho bari bafise abanyeshure amajana abiri gusa, ubu inyuma y'inyaka itanu bafise aba abanyeshure bashika igihumbi bakaba bashaka kwagura inyubako zabo.

Kuva umufasoni mugira neza ahejeje kwigisha abana biwe bose yaciye yegeranya udufaranga yar asigaranye n'utwa baza baramuhemba ku kazi nk'umukukuruke hanyuma atangura umugambi wo kuorora imbata.

Umukuru w'igihugu c'uburundi yarahimirije abafise ibibanza ku nkombe z'ikiyaga cohoha mu kirundo yuko botangura ubworozi bw'amafi, kuko kuguma bayaroba gusa bifise impanuka zibi ku bwinshi bwayo.

Buramatari w'intara ya gitega aherutse guhimiriza abanyagihugu b'imvukira, yuko bokwijukira gutera ibiti bizobafasha kurinda inkukura, nk'isederi kugira bashobore kurima Ku misozi ihanamye atabwoba.

Igihugu ca tanzaniya ni co gihugu ca mbere gishora umuceri mwinshi mu bihugu biri mu buseruko bw'umugabani wa afrika ico gihugu rero kikaba gikoresha aborozi n'abaremyi bagakorana kikabaha ifumbire kikabaha ibi vya ngombwa vyose.

Ishamba c'imeza rya ruvubu baryise uko kubera hibonekezamwo imvubu nyinshi, kandi ngo zama zariye abantu muri abo harimwo n'ingenzi ivyo rero bigatuma arico catumye baryita uko.

Igiterwa c'umuravumba ni igiterwa ngira akamaro rwose gikundwa gusangwa ahantu hakanye ahantu, kandi hafise isi itabomvye cane ico giterwa rero kiradufasha mu kwubaka ibintu bitandukanye nk'imbahu nk'ibiti ibintu nk'ivyo.

Umushingamateka wambere aherutse gutera akamo abo bose bafise amazu hafi yibarabara rikuru, yuko uwo wese bazosanga atasize nimiburiburi imetero cumi na zitandatu azosamburirwa kandi ata mafaranga y'ishumbusho azohabwa.

Kuva ubwoko bw'inka bwitiriwe filizone bwitwa ko ari ubwa kijambere burwiriye mu burundi nta bantu benshi bagikunze gutunga inka za kera zirya z'amahembe maremare uko babivuga bavuga ko zarya amahembe kugira akure har'ibintu vyinshi ndimamubiri atwara mu mubiri w’inka.

Mu ntara yabururi muri ko miyne matana hari inyubako ry'ishure ryitiriwe imugenzi w'abana ishure ry'akarorero rifise uburaro bushobora kwakira abana bashika amajana indwi ku mwaka amajana abiri muri bo baraja mu mahanga kwiga kaminuza.

Umushingamateka mu vyo ajejwe harimwo ibidukikije, yarahamirije abafise ibibanza ku nkombe z'ikiyagatanganyika bose, yuko bokore ubworotsi bw'amafi, ariko bakaza barubahiriza amategeko y'igihugu kubijanye no kuyarindira ngo arondoke.

Itabi ni igiterwa barima bagaheza bagakoramwo ikintu kimeze nk'ikiyabo biramutwe kwanza n'ikiyabo biramutwe hanyuma abantu bakacihereza bakumva batamerewe nk'uko bari bamerewe ngo kirabaruhura.

Miburo afise ikibanza akoreramwo amameza, intebe, ibitanda, n'ibindi bikoresho vyo mu nzu, ivyo vyose akaba abikora mu biti vy'imikaratusi biva mu murima wiwe, aho iciciwe cose gisubirizwa incuro zitatu mu ntumbero yo kurwanya inkukura.

Umukuru w'igihugu c'ubutariyano aherutse gutera akamo abagwizatunga bose baguze ibibanza ku nkombe z'ibiyaga y'uko botangura ubworozi bw'amafi, kuko kuguma bayaroba gusa bifise impanuka zibi ku bwinshi bwayo.

Kaminuza y'UBURUNDI n'ishure ryakarorero mu gihugu rikaba rifise amashami menshi mu ntara zitandukanye harimwo Gitega, ahari igisata c'uburimyi n'ubworozi hakaba harateguye neza bashobora kuhatungira impene zirenga majanatatu.

Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ibidukikije aherutse gutera kamo uwo wese yoba ari umurimyi yuko yotera ibiti aho arima hagati mu mirima hagati y'ibiterwa vyiwe kugira ngo yirinde inkukura canke kunyerera kw'isi.

Umugenzi wanje ntunzwe n'imana yarorose amahige yo kuja kwiga mu mahanga mu myaka itanu iheze, ubu rero yaragarutse aje kuramutsa insuti n'abagenzi ino iwabo mu gihugu c'uburundi, ariko yagarutse afise ingeso mbi yo kunywa itabi n'ibindibi yovye abwenge.

Cibitoke n'intara yagutse cane iri mu gihugu c'Uburundi, irangwa n'ubwinshi bw'imirima irimyemwo ibitegwa vyinshi bitandukanye, ibihagwiriye cane n'ibitoke kandi hakaba harangwa n'inzoga yitwa umutobe ikorwa mu bitoke vyeze.

Kuva aho umushingantahe bikevyiza aguriye ingendeshwa ntasiba gutembera mu gisagara ca bujumbura, kandi ni nk'uko iyasanze umuntu akeneye uwumunguruza atamusiga , aca amutwara akamwegeza imbere.

Mu ntara ya mwaro muri komine kibumbu niho hubatswe mu buhinga buhinyanyuye mu buhinga bwa kijambere inyubakwa ya kaminuza ya mwaro igeretse incuro cumi na zibiri ikaba ishobora kwakira abanyeshure biga mu bisata bitatu bitandukanye bashika amajana abir abiri

Umushingamateka muvyo ajejwe harimwo inyubako n'ugutunganya igisagara yarahimirije abanyagihugu yongera batera nakamo yuko batokubahuka kwubaka ku musozi canke mu kibanza gihanamye ku mvo yuko inzu zishora kunyerera umwanya n'umwanya .

Hatunga imana ni umworozi yatanguye ico gikorwa akiri muto cane yatanguye afise inka zibiri harimo inyana n'imfizi, ubu inyuma y'inyaka cumi n'itanu akora ico gikorwa arafise inka za kija mbere zishika ka kuyo icumi na zibiri.

Ikibira n'ishamba rikingiwe akaba ariko karere kamwe rudende karangwamwo impongo bamwe bakunze kwita inka z'inyeshamba, zikaba zigeramiwe n'abazihiga bitemewe n'amategeko kugira ngo bazice bagurishe ibihimba vyazo n'amahembe biciye mu nzira zitemewe.

Kabura n'umurimyi akomeye kandi yubashwe cane muntara iwabo ya makamba akaba n'umworozi w'inka afise izirenga mirong'umunani na zitanu Hakaba harimwo izifise ibara ryera izirabura nizifise amabara menshi atandukanye.

Muhiziwintore n'umworozi w'inka za kijambere, akaba n'umudandaza w'amata, akaba yatanguy'ubworozi kuva mu buto bwiwe aciga mu mashure yisumbuye .Ubu yorora izirenga mirongo ibiri harimwo n'izo mu bwoko bw'inyambo zifise amahembe maremare cane.

Imvubu ni igikoko kinini cane gifise umubiri unyerera n'akarizo kagufi, kikagira amenya maremare cane aho rimwe rishobora gusumba urutoke rw'umuntu ico kiremwa kiba mu mazi, ariko kigakunda kugendagenda no ku nkombe z'uruzi kibamwo.

Mana irakiza niburamatari umushasha w'intara yangozi aherutse guhimiriza abanyagihugu b'imvukira yuko bokwicukira gutera ibiti bizofasha kurinda inkukura nk'umukaratutsi kugira bashobore kurima ku misozi ihanamye ata bwoba.

Imvubu ni igikoko dusanga mu kiyagatangika no mu bindi biyaga vyinshi vyo mu mihingo itandukanye y'isi, kikaba gishobora gupima ibiro birenga amajana abiri, ariko kikaba ari ni igikoko kiterura kikava hasi ikikiruka, kandi kikaba n'igikoko giobra a kurya umuntu kikamumara.

Umukuru w'igihugu cu Burundi yarahimirije abafise ibibanza ku nkombe z'ikiyaga Tanganyika yuko botangura ubworozi bwamafi kuko kuguma bayaroba gusa bifise impanuka zibi ku bwishi bwayo.

Ndi kuri yo yize ivyo gucanga imiti yo kuvura ibitungwa kugira abikize ingwara zo ku rukoba nkiziterwa n'inyondwe canke utundi dukoko duto twose tubangamira inka uumworozi, naho imana yamutumyeko mw'iraro ryiwe aho yororera inka.

Umukuru w'igihugu c'uburundi yarahimirije abafise ibibanza kunkombe zikiyaga tanganyika, bose yuko botangura yuko botangura ubworozi bw'amafi kuko kuguma kuguma bayaroba gusa bifise zibi ku bwinshi bwayo.

Kaminuza y'Uburundi ni ikigo cambre c'indero cubatswe mu buhinga buhanitse kandi c'akarorero, ico kigo rero kikaba cararonse abanyeshure barengeye urugero uno mwaka, kikaba kiriko kirarondera aho cokwagurira inyubakwa zaco.

Igihugu c'uburundi gifise uburere cimeza bune, ariko ubukomeye muri bwo na bunini cane gusumba uwundi ni akarere c'imeza ka ruvubu hamwe n'akarere c'imeza ka kibira ari na ko kanini cane usangamwo ibikokwo kovyinshi.

Kuva imvura itasuye mu kwezi kwa kane, ariko ndamukiza babarimya ibigori baranse gusubira, kubera mu mwaka uheze imvura yatasuye ntiyasubira kurwa gushika muci hanyuma ibigori vyabo birahomba.

U Burundi ni igihugu kiri mu buseruko bw'umugabane w'afurika kikaba kirimwo abantu barenga miliyoni cumi na zitatu benshi muribo bakaba batunzwe n'uburimyi abandi bakaba batunzwe n'uburovyi aho baroba mukiyaga tanganyika zicabuka muntara zose zico gihugu.

Ndikubagenzi aherutse kugura umuduga utsimbye cane wi miliyoni amajana atandatu akaba awukoresha mukurima itongo ryiwe ryagutse cane aho arima ibitandukanye harimwo ibitunguru, ikaroti, ibijumbu n'ibiraya.

Ingurube ni igitungwa kiri mu bitangaje cane impamvu gitangaje si yindi ingurube urashobora kuyitunga umwaka n'igice ikaba yamaze kuvyara ibibuguru ari vyo vyana vyayo bishika cumi na bibiri, kandi ikavyara kabiri mu mwaka.

Ishure ryisumbuye riri mu Ntara ya Bururi, muri Komine Matana, ryitiriwe Umugenzi w'Abana n'iryakarorero. Rifise uburaro bunini cane bushobora kwakira abanyeshure bashika amajana ane; rigaha amahirwe abaronse amanota ashimishije, yo kubandaniriza amashure mu mahanga.

Abahinga baturuka kumugabane waburaya mu gihugu c'ububirigi muvyo banonosoye harimwo kurima baherutse gutera akamo umurimyi w'icayi wese agikoresha ifumbire ryikirundi yuko yakwijukira gukoresha iryakijambere mu ntumbero yo kugwiza umwimbu.

Banyankirubusa n'umusore yaminuje mu gisata c'ibijanye no gukingira ibiti kugira ntibirware, ubu rero akaba ari rurangiranwa mu gihugu cose aho yagenda arigisha abanyagihugu b'abarimyi ingene bokingira ibiterwa vyabo nk'indimu nk'imicungwe nk'amabungo kugira ngo ntibirware uko bakabona kugwiza umwimbu.

Kuva aho wumwigeme mpawe n'imana atahukiye ava mu gihugu c'ubuhindi aho yari yarose amahirwe yo kuja kunonosora ibijanye no kurinda ibiterwa, yaratashe mu gihugu ciwe c'uburundi aca atanguza uruganda rukora ibintu vyo gukingira ibiterwa.

Mu gihugu kibanyiye c'uburundi ari co uuganda ni ho usanga amafi y'ubwoko bwose, ndetse n'inyoni z'ubwoko bwose, kandi rero si uko ari inyeshamba ngo bisigurra ko batazifungura ahubwo kumabarabara ingenzi usanga ziriko zirihereza izo mu unkukwa.

Umukeke ni ubwoko bw'ifi buryoshe cane, kandi bukundwa n'ingenzi usanga mu bihugu bisangiye bihana n'imbibe n'ikiyaga tanganyika iyo fi aho uyisanze hose usanga izimvye, ariko amahera yawe ntaba apfuye ubusa.

Kigeme n’umurovyi avuka mu ntara ya Rumonge , avuye kuroba amafi afise ibinini n’uburemere butandukanye harimwo manini ,ayagereranye na mato . Akaba yayanikiye ku zuba kugira yumuke aje kuyadanza kw’isoko nkuru yo mu Rumonge .

Umukeke n'ubwoko bw'ifi zikomoka mu kiyaga ca tanganyika zikaba zikunzwe cane zifise inyama yoroshe irimo ingaburo zikwiye ingenzi zitembera mu bihugu bikikujwe ico kiyaga nazo nyine nizisiba gutangarigwa nuburyohe bwayo.

Manirambona n'umupfasoni karuhariwe mukuvura abantu n'ibitungwa akoresheje imiti kama benshi bakunze kwita iyi kirundi, mu murima wiwe uhasanga ibierwa vyinshi bitandukanye harimwo nk'umubirizi ,umuravumba, n'indimu bivura indwara zitandukanye zo mu maraso.

Makurata n'umupfasoni karuhariwe mukuvura abantu akoresheje imiti kama benshi bakunze kwita iy'ikirundi, murupangu rwiwe uhasanga ibiterwa vyinshi bitandukanye, nk'indimu, umuravumba, umubirizi bivura indwara zitandukanye zo mu mubiri.

Kuva abavyeyi biwe bose bitavye imana mpanzwe na vyinshi yarabonye yuko ategerezwa kwitaho batoyi biwe akabaronsha ivyo bakeneye ni ko gutangura ubworozi bw'intama ahouku mwaka ashobora kugurisha izirenga amajana abiri.

Igihugu c'uburundi kiri mu vya mbere mu kurima u kwimbura, kandi mu gushora igitegwa c'igitoke mu bindi bihugu kuva uwo mugambi utangujwe n'umuyobozi w'ikiko kijejwe indimo n'ubworozi mu gihugu cose bamaze gushora amatoni arenga ibihumbi cumi na b'itandatu.

Makurata agiheza amashure yisumbuye yijukiye gutera ibigori ku musozi wose, none ubu inyuma y'imyaka itatu umusozi wose aho ageze hose agenda arimbura agurisha, ubu nta muntu amusuvya amafaranga ku musozi iwabo.

Ibijumbu ni co gifungurwa ca mbere gikunzwe ku musozi wa mugongomanga, gukundwa kwaco ntikuva ku bindi, ariko uva yuko ari co kintu gihamera, kandi utahenze gukoresha umwavu mwinshi, kandi uka koresha uwushaka uwo ikirundi canke wakija mbera.

Makurata n'umupfasoni rurangiranwa mu kuvura abantu akoresheje imiti i kama benshi bakunze kwita iyo ikirundi mu rupanga rwiwe uhasanga ibiterwa vyinshi bitandukanye n'umubirizi nk'indimu nk'umuravumba bivura indwara zitandua kanye zo mu mubiri mu mutwe.

Tanga wizi ni igiterwa gikoreshwa mu kuvura ingwara zitandukanye zo mu mubiri ico gitegwa kikaba gikomoka mu gihugu kibanyi ca kenya ico giterwa rero, kandi kikaba kitazimvye gikoreshwa nk'ubupfu canke ugagishira mu mana azi canke mucaye.

Kuva isoko nkuru ya bujumbura ihiye bamwe bamwe mu bagore bari bafise ibibanza baranse kurondera ayandi masoko bokwimukiramwo baca bashima gukorera mutubuyira dukikuje iyo soko.

Ndabihawenimana n'umwigeme w'imyaka mirongibiri n'itandatu, akaba yakuze ar'inkerebutsi kuva mubuto bwiwe yamye afis'vyimburwa ashora mu masoko atandukanye, ubu arashora ibiro birenga amajana atandatu vy'igiterwa c'ikaroti k'umwaka.

Kuva aho umwigeme Munezero atahukiye ava mu mahanga mugihugu cu Ubutariyano aho yari yararonse amahirwe yokwigira ibijanye nindimo yaratanguje umugambi arawuteza imbere uwo mugambi nuwo kurima icayi mu buhinga bwa none aho ico cayi kirimwa mukibanza gito cane bakaronka umwimbu ushimishije

Uburundi buri mu bihugu vya mbere birima vyimbura, kandi bishora igitegwa c'i karoti mu bindi bihugu kuva uwo mugambi utangujwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe indimo mu gihugu cose bamaze gushora amatoni arenga ibihumbi icenda.

Mu burundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura nyene mu karere bise mwijenda niho ku misozi ibiri uwamugongomanga n'uwamugigima niho hava ibiraya vyambere vyinshi kandi vyiza mu burundi bwose.

Ndikumagenge ni imvukira yo mu ntara ya Bujumbura, ku musozi wa Mugongomanga, aho afise itongo rinini cane arimamwo igiterwa c'amashu. Iyo yeze arayashora kw'isoko yo mw'ijenda ku giciro gishimishije, akongera agatanga inyigisho ku bandi bashaka kuyarima.

Kanakimana n'umusore w'umuyabaga yakuze iwabo boror'inkoko abona kubikunda, kuruno munsi afis'ikabanza atungiyemwo izirenga amajana atandatu ,akaba ashobora kugurisha amagi areng'igihumbi kukwezi ,ubu niwe yirihira amashuri.

Ngendakumana n'umusore w'umuyabaga rurangiranwa yatahukanye agashimwe k'umurimyi wa mbere muto akaba arima igitegwa c'umwungu aho ashobora kurima kwimbura no gushora itoni zirenga cumi ku mwaka.

Hirya yejo ni ho nagiye gutemberera umugenzi wanje kigeme ngo kugira tuyage ivyubaka, naho turashitse i wabo aca avuga ati reka tuje kwicara mu bunywero turuhukiyeyo hama utangura kuganira ingene twogira umugambi wo kurima ibitungura r tugashobora kubidandaza.

Umukuru wigihugu yarahimirije abantu bose bafise amatongo kubibanza bigorotse, yuko bokwijukira kurima ikawa n'igitegwa cicayi kuko arivyo bisohoka cane hanze bikabona kuzana amafaranga mvamakungu akaba ariyo afasha igihugu.

Umwembe ni camwa kiryoshe cane giterwa ahantu hose kiba ahakanyene ahashushe ni co giterwa ushobora gusanga mu mpangu nyinshi no mu gisagara ca bujumvura aho ugisanga mu bwaguke butandukanye hariho imyembe ye era ari minini iyera igereranye hariho ni yera ari mito cane.

Kuva umusore w’umuyabaga Manirakiza ahejeje amashuri yiwe ya Kaminuza , yaciye yijukira kurima igiterwa c’umwungu Aho ashobora gushora imyungu irenga amatoni abiri ku myaka .

Ibigori n'igitegwa ciza cane gifise ingaburo ndemamubiri, ico gitegwa rero kikana dufasha mu buryo bwinshi dushobora ku gicumbamwo ubutsima dushobora kukiryamwo intete canke tugashobora kugikuramwo agafarini ko gukora ibindi bintu.

Igeme yize ishure shingiro kw'ishure umugenzi w'abana w'imatana , aronka amanota menshi asumvye abandi bigana bose uko aronka amahirwe yo kuja kubandaniriza amashure hanze aho yize ibintu vy'indimo, ubu rero yaragarutse guteza imbere indimo mu gihugu ciwe, ubu yerekana ubuhinga bw'ukuntu borima icayi mukabanza gatonya.

Kuva umushingantahe Hatungimana arekuriwe amabi yiwe mugasho yarafunzwemwo ko mu mpimba yarijukiye gutunga ibitungwa no kurima, mu vyarima harimwo igitegwa c'ibijumbu akaba yarahindutse cane akaba yitaho n'abandi akabafasha.

Mu Burundi hari ubwoko bwinshi bw'ibiharage hariho ibiharage vyera ibitukura nibindi vyitiriwe ibiharage vyibara ry'urwatsi bikaba bikoreshwa mu gushariza canke mu kuryohora irya

Leta zunze ubumwe bwa amerika biri mu gihugu vya mbere birima vyimbura, kandi bishora igiterwa c'i karoti mu bindi bihugu kw'isi yose uwo mugambi watangujwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe indimo muri ico gihugu bamaze gushora amatoni arenga imiliyoni zibiri.

Umukuru w'igihugu c'uburundi aherutse guhimiriza abanyagihugu bose bikorera utwabo cane cane aborozi b'inka yuko bokwijukira gutera ikibingo kugira ngo bagabanye amafaranga bakoresha mu kurondera imfungurwa z'inka.

Karorero n'umupfasoni karuhariwe mu kuvura abantu akoresheje imiti kama benshi bakunze kwitwa iy'ikirundi, mu murima wiwe uhasanga ibitegwa vyinshi bitandukanye nk'umubirizi, nk'indimu, nk'umuravumba, bivura indwara zitandukanye zo mu mubiri ndetse n'izo mu maraso.

Ishirahamwe rijejwe guhingura no kudandaza icayi mu Burundi, ryarakoze ubushakashatsi buhanitse hama mu cegeranyo abahinga babona yuko kugira bagwize umwimbu boshobora gukoresha ubuhinga bwa kijambere ,nko kubakira ico giterwa, bakagikwirikiranira ahantu hasakaye.

Makurata ni umufasoni kari uhariwe mu kuvurabantuakoresheje imiti kama benshi bakunze kwita ikirundi mu rupanga rwiwe uhasanga ibiterwa vyinshi bitandukanye nk'umuravumba nk'umubirizi n'ibindi bivura indwara zitandukanye zo mu muhogo mu mubiri no mu maso.

Urusenda ni ikirungo kidasa n'ibindi kirungo gifise amabara atukura kikagira n'akantu ushobora gufataho gasa n'urwatsi urwo rero rukaba rufasha mu kuryosha injya canke ikindi kintu cose umuntu yobashoboye kihereza.

Ndayiragije ni umusore yorora inka akaba n'umudandaza wambere w'amata ku mutumba avukako aho afise nimirima y'ubwatsi bw'inka akaba kandi afise n’ingurube zishika ijana na mirongo itanu zimufasha kugwiza ifumbire.

Buramatari w'intara ya Kirundo aherutse guhimiriza abanyagihugu b'imvukira, yuko bokwijukira kurima igiterwa c'umwumbati kubera iki gifise ingaburo ntanganguvu kandi kigatuma abana bakura neza, kikavura n'ingwara z'amaraso.

Kuva umwigeme KARORERO ahejeje amashure ya kaminuza yarabonye yuko ataco yihaye ngo akore azoshomera nuko abona kurondera imbuto z'ubushaza atangura kwirimira ubushaza none ubu niwe ashora ubushaza wambere mu ntara ya gitega.

Ubuhindi buri mubihugu vyambere birima, vyimbura kandi bishora ibitegwa vyinshi mubindi bihugu ivyo vyose bigategwa nuko hariho umugwiza tunga yishinze gutanga ifumbire imeze neza.

Kuva mu buto bwanje namye ndi umuntu yagerageza ibishoboka vyose kugira ngo ndabe yuko nugira agafaranga mu mupfuko nkiri muto naragerageje kurima igiterwa c'ibiyoba, ariko vyinshi muri vyo vyarapfuvye ntivyashoboye kwera.

Umushingamateka muvyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi yaratanze mu cegeranyo ibiharuro bidahimbaye vy'umwimbu wagabanutse ku rugero rwiharije w'ibigori ico rero ngo bikaba vyatewe n’uko mifumbire yagabanutse cane.

Umushingantahe Karorero ni imvukira y'intara ya Kirundo yo mu gihugu c'uburundi. Ku rubibe rwaco ni igihugu kibanyi c'urwanda, akaba ari umurimyi rurangiranwa w'ibiharage, ku mwaka yimbura itoni zirenga zitanu, aho ashora no mu gihugu kibanyi.

Kuva atahutse avuye mu mahanga aho yayaronse amahirwe yo kwigishwa ibijyanye n'ubuvuzi bw'inka Karorero yarishinze yuko atangwara izosubira kwica canke kumera nabi ibitungwa vyo ku musozi avukako.

Umwuga wo kurasinka ni umwuga wahoze ari umwugawo ubashwe cane, ariko kuva aho inka za kija mbere zigwiriye, ubu nta muntu akirasa inka, ubu rero ico bakora bakoresha ubuhinga buhanitse bwo kugira baziremurure ibisozi bazie shise mu nda.

Kuva umupfasoni NDAGIJIMANA akukurutse mu kazi kiwe yakora ko kwitaho abagwayi bo mu mutwe yaciye afata udufaranga twose yari yarabitse atanguza umugambi w'inkoko zo gutanga inyama ubu araronka agafaranga akongera akadandaza ninyama yinkoko kwisoko.

Umukuru w'igihugu yarahimirije abantu bose bavuka mu ntara zi kanye gutunga igitungwa c'ingurube, kuko ico gitungwa gikunda ahantu ha kanye kikarondoka cane iyo gifise akarere, kandi kigafungurirwa neza.

Ngendakuriyo n'umushingantahe karuhariwe rurangiranwa mu kuvura ibikoko nk'inka akoresheje imiti kama benshi bakunze kwita iy'ikirundi, mu rupanga rwiwe uhasanga ibiterwa vyinshi bitandukanye nkabirya bakoresha mu kurasa inka canke mu kuzitera urucancu.

Kuva abuze abavyeyi biwe bose mpanzwe na vyinshi yarabonye yuko ategerezwa kwitabo batoyi biwe n'umuryango akabaronsa ivyo bakeneye vyose ni ko gutangura ubworozi bw'inkoko aho kumwaka ashobora kugurisha amagi arenga umuriyoni.

Kaburente yatanguye ubworozi bw'inkwavu akiri kuntebe y'ishule nonubu inyuma y'imyaka cumi nitandatu ageze aho yorora inkwavu, inkoko ingurube, inka ,impene ni ntama kandi kimwe cose akakitaho mukukironsa ivyangombwa.

Musitanteri wa komine gitega, aherutse guhimiriza abanyagihugu bose, yuko bokwijukira gutunga ingurube, kuko izo zigwiza amase ,ivyo bikagwiz 'ifumbire tukabona kurima no kwimbura vyinshi

Kuva ahejeje amashure yisumbuye Ntunzwenimana yarabonye yuko ategerezwa gutegura kazoza akimenya akabona kuva mu rugo rw'abavyeyi, amaze kubona ivyo atangura umugambi wo korora ingurube, ubu afise izirenga amajana atandatu kandi aragurisha akagura ata bwoba.

Umushingamateka mu vyo ajejwe harimwo intwaro yo hagati, aherutse guhimiriza abanyagihugu basanzwe ar'aborozi yuko bokwijukira igitungwa c'inkoko, kuko ico gitungwa gitanga amagi kigatanga inyama ugashobora kwamana amafaranga mu mupfuko.

Umushingantahe Kagabo yatumiye abagenzi biwe ; Kabura, Minani na Bucumi kw'iraro ryiwe aho atungiye inka za kijambere imwe murizo ifise inyana y'amabara yera n'ayirabura ikaba ikamwa ama ritiro mirongo ibiri n'atandatu ku munsi y'amata.

Umusore karorero ni we muntu wa mbere yatanguye umuga wo kurasa ku bwatumba kabo uburero karorero yarateye imbere afise ikigo cigisha kinashobora gufasha abashaka kurasa inka zabo bagakuramo ico bita umufa.

Igihugu ca Leta zunze ubumwe Amerika, kiri mu bihugu bifise inka nyinshi, ivyo bugaye rwa nuko bafise inshinge batera izo nka , kuburyo inka y’umwaka iba imaze kuvyara kabiri ikaba imaze gukamwa amata arenga iritiro igihumbi.

Gasuku ni ubwoko bw'inyoni bw'amabara menshi harimwo ayatukura ayirabura ayera na yo ubururu eka na yo umuhondo bukunzwe n'abagwizatunga, kubera gaciy' ubwenge cane gashobora gusubiramwo amajwi amwe amwe y'abantu babana.

Mu gisagara ca bujumbura hariho ikigo kijejwe kwakira no gutunga ibikoko tutamenyereye kubona mu bisagara, aho turavuga nk'inkende, nk'inzoka zimwe zimwe nyinshi zivuye nomu bindi bihugu canke nkingona.

Mu kirundi ba sokuru barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Aho rero bisigura: kugira umwana ace ubwenge ategerezwa kuva muhira iwabo akaja gutembera, akabona akaza n'agahita.

Mu kirundi abakurambere bisigura ba sokuru abo babayeho ahha mbere ni bo bayamaze bati akanyunika atagurutse ntikamenya iyo bwenze igihe bavuga ivyo bashatse kutubwira yuko kugira umuntu ac'ubwenge ategerezwa gutembera mu bisagara akagenda karaba agahita na kaza.

Kasuku n'inyoni mva makungu ikunzwe gutungwa munzu n'abagwiza tunga, bakayikundira amabara yayo meza harimwo; iry'umihondo, iry'ubururu, iritukura n'iryirabura kandi k o ishobora no gusubiramwo amajwi atandukanye ikunze kumva Aho itungiwe.

Mu mico ya kera eka n'ubu har'abantu bakivyemera mu BURUNDI yuko iyo ubonye igihuna mw'ijoro canke ku masaha yo ku mugoroba hejuru y'inzu, hariho umuntu aba ari mukwitaba Imana muzinanyi. Ariko ivyo si ibintu benshi bokwemera.

Impongo n'ibikoko bimeze nk'inka ariko vyica bishobora kugirira nab'umuntu benshi bakunze kwita inka zo mw'ishamba tuzisanga mu burere bwimeza bwo mu burundi nko mu karere cimeza ka kibira aho gakingiwe ariko ntubibuza abazihiga kuzigirira nabi.